Koatte duuchu danniti no, tene koatte giddo mayiti lekkate wodhittano koatte loonsannihu mayiiniti, hiitto assine loonsanni ?

Hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyonna bude hiissine anfanni? Hayyonna bude horoonsi'nannihu mayiraati?

Muuziiqu uduunne babbaxxino daninni loonsanni. Kuri giddonni muuziiqa horoonsi'nanniha kirretenni angate godo'linannita woy gitaarete yinannita loonsannihu hiitto assineeti?

Mini uduune, mini uduune yineemmori giddo lawishshaho midano woyi mixasho bushunitta loonsannihu maayiniti ?

Borrote uduunne. Borrote uduunne babbaxxino daninni loonsanni. Lawishshaho woraqatanna chooke mayinni loonsanni? Hiitto assine loonsanni?

Boohaarranni mereershi babbaxino garinni woy babbaxxitino basera biifinonna injiino garinni heerannoha ikkanna kuni boohaarranni boohaarshi hiittoonni loonsoonniho woy mama afamanno

hodhishsha babbaxinno daninni loosa dandiinanni babbaxxinno danu hodhishshino no kuri giddonnino lame lekkaha hodhishshu su'ma maati yine woshshinanni?

gieirinnu loosi dagankera aanno horo maati ? daganke giwirinnu loosinni lowo geeshsha loosate jawaatoota ikkituha ikkiha ikkiro afidhanno horo maa labbanno?

Umu danacho konne umu danancho mayiitera ikko labbahura heeranno konne umu dananchi giddo mayiitera loonsanniha umu danancho loossannota maati yine woshshinanni umo loossannote su'ma

Ama'no duuchu daniti no kuri giddoni tini ama'note hari hiikonne ama'note hara xawisanno? Qmanyootisino maricho lawannoho hiikko afamanno?

Muziiqu uduuni duuchu no, kunni muziiqu uduunuwa giddo angate godo'linnanitta kiboordete yinanni ,muziiqu uduune loonsannihu mayinniti ?

maxaaffa duuchu daniti heedhara dandiitanno tenne maxaaffa giddo kuni maxaafi mayi maxaafaatiro hanni su'masi xawissenke hiikko afiinni boreessaminohoronna kaimisi maatiro xawissenke.

Electronicsete yinanni loosira hasiisanno qara qara ikkino coyi loosu uduunnichi maa maati konne electronicsete looso loossannori hiittooreeti?

Mininna dubbu saada haammata leeltanno. kuri giddo dubbu saadanni ikkinohu dagunchu heerannohu mamaati? isino hiittooho?

Muronna laalo lowo horo afidhino tenne muronna laaote giddo murote kifile ikkitinoti timaatine marichira horonsi'nanni woyi na yanna intanni?

Seesille seenisilleho horonisi'nanniri babbaxino daninni loonisoonirin no konni giddoni umoho meyati buudhitanno qiwaate mayinni loonissanni

Seesaho horoonsi'nanniri babbaxxino danirichi no lawishaho meyaati seesaho woyi albisera danu soorro abbate buudhitannore maati yine woshinanni woyi mayinni loonsanni

Supirimaariketete mirte yineemmoti hiittote tini supirimaariketete mirte giddosenni amadanori maa maatiro hanni titirshunni xawisenke

Duuchu ama'note hari no, kuri duuchu ama'note hari giddo kuni hiikkone ama'note haratiro titiroteni xawisenke

Seensille babbaxitino dani seensilli afamanno konni babbaxitino seensilli dani giddo meyaati goowaho wodhitannoha seensillu uduunnicho maati yinanni?

Sumuda loonsannihu mittu qaru coyinni ikkanna kuni qara ikkino coyi sumudaho hasiisannohu woyi sumuda loosate ka'ima ikkinohu qara ikkino coyi maati tittirshunni xawissenke

Elekitironokisete yinneemmo loosi konne elekitironokisete yinneemmo looso loossanori ayeeoti ,konne elekitironokisete yinneemmo loosira qarra ikkitino hedo woyi horosi ledo amadisiisamerichi maatiro kulie.

Giwirinna loonsannihu mayraati giwirinnu looso hiitte yannara loonsanni giwirinnu looso loonse afi'nanni horo maa maati?

Mininna biirote uduune babbaxino garinni loosanniha ikkanna kuni mininna biirote uduunni aanno horo maati? marichira horonsi'nanni?

daganna maate mittowa heedhdhanno mannootaati tini daganna maate mittimmatenni heedhanno yannara mereeronsa afamanno budinna danchu amanyooti maatinna maati?

Loso yaa mayyaate, loosu aanno horo maati? looso loonsannihu hiitto ikkineeti? hanni titirshsha uuyiyenke.

Agatto agatto babbaxxino daninni loosa dandiinanni tenne babbaxxino dani agatto giddo hayxunni loonsanni agatto maati yine woshshinanni

Daganna maate, tini daganna maate mitto quchumi giddo afantano tenne daganna maatete giddo afamanori ayeeoti ?

Safote latishsha harinsannihu mamooteeti? Safote latishsha massagganniri aye"oti? Hiikko afamanno